Worɓe himɓe siyasa ɓe ɗo ɓamti tutaji maɓɓe ha dow ɓe ɗo viya nda nda ɓe ɗo 2023 ɓe suɓaɓe ɓe ɗo ɓamti tutaji maɓɓe ha dow ɓe ɗo yena hore maɓɓe dow ɓe wara ɓe suɓaɓe.

Nyebbe ɓenduɗe kecce launi maje boƙko-boƙko, nyebbe boɗɗum ha ɓandu ɓeɗo nyama nyebbe ngam ɓe hara, ɓeɗo nyama ngam ɓe heɓa vitamins ha ɓandu ma’ana nyebbe nyamdu on je ɓe remata ɗum ha leddi la wadi burtata.

Ɗebbo be hore mako. gasa mako launi ndiyam goro. Yerimai lawni gasa mako. Oɗo hippi turi o fauni o wati gazal hagite hageran waywaiko oɗo borni sut.

Feshiyal midia electuronics ɗo hauta waya waɗa chaaji ɗo hauta tv, dvd, ɗo hauta radiyo kala ko be naftirta ɓe man pat be hiite ɓe naftirta.

Bayani ɓerde ɓi adama ɓe ko woni nder pat zani vurtini diga ɓerndeman, sera fufuji man, pat man ɗo vurti ha ɓaɓal vindi man ɗo vindi ha les ko janginta hala ɓerde ma.

Kosmetiks kare paune roɓe on, ɓeɗo faunira ɗum ngam ɓevoɗa, ɓeɗo wuja pauda hayeso, ɓeɗo wuja nyebbam hayeso, ɓeɗo toɓɓa gazal hayeso mana pinari, wodi pinari gazal, pinari lasigiti, pinari geram vo’inan yeso faunan debbo. debbo ɗo fauna ngam voɗa.

Ndiyam belɗam jarateɗam on wata ɗam ha nder leddaji leddaji ndiyam man furut on be naftirta be hebugo ndiyam man waɗa ndiyam man do vo’ina ɓandu do velna hunduko do harna ɓikkon fu ɗo yara.

Biɓɓe leɗɗe launi fere-fere hautaɗum ɗo joɗi ɓeɗo waɗi cokaliya ha nder man ngam be yara, ɗo mari bote ha ɓandu, ɓiɓɓe leɗɗe hautaɗum fere-fere lemo ayaba mangoro abarba, to ɓe hauti bannin ɗo ɓe yara on.

Nyebbam wujete ɗam ha honduko, hunduko yorata to ɗo wuje be nyebbam ɗam, honduko vooɗan, ɗelkan yorata.

Tattase lawni ndiyam goro ɗo joɗi haa paranti, ɓe ɗo defira be man ɗo velna hako ɗo urna hako, ɓe ɗo waɗira furitrise, mana sa’ol marori ɓe sa’ira, ɓe defira velnan marori man urnandi.

Fijoɓe bol sapoi e nai ɗo fija nder babal, ɓe do’i goto ɓe ɗo fiya bol, himɓeji ɗo hebbini ɗo lara ɓe, babal man ɗo hebbini be gene kecce, launi maje ɓokko ɓokko.

Gorontula be Hakoji: Goron tula goro on watta lekki ha ɓalli. Roɓe yiɗi ɗum bo nyama ɗum ngam ɗo magina ɓe damuwa ɓalliji maɓɓe. Ɓeɗo naftira ɗum ngam nanugo belɗum jonde maɓɓe.

Ɓikkon rouɓe rane'en Le'i fere, ɗon ɓorni limse boɗeji.e ol Oleji boɗeji ɗo jogi ole boɗeji man ha dou hore mako. Gasaji Mabɓe ɓaleji ha dande Pat oleji ɓe ɗo wama.

Statin tabulet lekki on je nawugo ɓanɗu, ko seto likita hokki ma den a moɗa, be paranti bo ɗo joɗi ha sera man.

Babal fijirle bol gene capet gene ɗo ve’iti ha leddi ɓe ɗo be maɓɓi ɗum be jamɗeji babal man on ɓe fijata boldi ji juɗe.

Tattaaseere ɓokko-ɓokko ɗo waali ha dow geene, geene kecce. Tattaase man hayre maa nde heccere, nde yooray. Tattaase ɓe ɗo naftire on ha defugo haako. Ɓe ɗo defira "situu" ɓe ɗo waɗira laawri follere, ɓe heyya nonnon nyaama. Maaloori bee dooya pat ɓe ɗo nyaamira bee haako tattaase.

Ɓingel debbo mori be gasaji ɓe hautata ɓe morira ɓeɗo vi'a ɗum atachimen oɗo wailiti hokkiti ɓawo oɗo nangi morɗi mako man jogi be jungo nano, nda ha koji ɓokko ɓokko ji ha yeso mako.

Ɓingel leggal ta’inga ɗiɗi ɗo wali inde man piya be ɓingel magal ha les ɓeɗo nyama piya on gam ɓe hara, ɗo waɗa harande ɓeɗo bo’itinira ɓandu be mai ɓeɗo wuja ha yesso ɓeɗo hauta be nyebbamji wuja ɗo rima on ɓeɗo awa ɗum on.

Horrbe ɗiɗi. ɗo dari, fijibol be nyami be hokkiɓe sargawa be be bili ha dow ndande maɓbe ko hollata kai be wawi fijerɗe be nyami fijerɗe man.

Agogo ɗon :akki ha mahol. Ɗum larugo wakkati. Wakkati, wakkati julugo to waɗi, agogo hollan wakkati jolugo. Ɗaga Zura, Asirin, Magariɓa, esha'i, pat agogo hollan.